Esibhedlela omongikazi lodokotela bahlola umntwana lo ohlezi embhedeni bagqoke impahla eziyi blue baphinda bazivala amakhala kanye lomlomo.

Umnumzana ogqoke iyenbe eyiblue kanye lebhulugwe ezimnyama lezicathulo ezimnyama ugeza izandla zakhe lapho anyathele khona isigumbu esilentambo ukuze amanzi aphume.

Laba ngabafundi abasebenzisa imitshina ukuze bahlole izinto. Baqoke amajazi amhlophe baphinda bafaka lama gulavisi.

Kulebhakani lapha elitshengisa ukuthi lo ngumbuthano wabantu bempilakahle Kulomnuzane okhulumayo lapha ogqoke isudu. Ngapha eceleni kulomfanekiso wakhe ongathi ngumabona kude ukuze wonke umuntu ambone

Lapha kusesibhedlela. Kutshengiswa umongikazi. Welapha umntwana ohamba lobabathi. Ngapha kulabanye odokotela ababili, ngangale kubesokusiba lonina womntwana.

Eklinika uhleli omama labobaba emabhentshini balinde udokotela ukuthi azobasiza ngemikhuhlane abalayo kulotshani obuluhlaza tshoko ngapha lendawo yokuhambela

umamauhleli lomntwana wakhe esibhedlela ongezwa kahle udokotela ogqoke ijazi elimhlophe uyamhlola lomntwana ukuze abone ukuthi kuyini okumkhathazayo kwezempila kahle

Udokotela uhlola umuntu wesifazane inyawo zakhe umhlola ngomtshina omhlophe lapha uwubambe phezulu ukuze abone kahle uma emhlola lumama

Lapha kusesibhedlela kulezigulane ezilele embhedeni umongikazi ubhala ibhuku lezigulane uzibhalela amaphilisi okubana bawathathe ukuze basile

Usisi lapha ulomntwana omncane owamthola laye esase ngumntwana uyamunyisa lowo mntwana kodwa kuyabonakala ukuthi akathokozanga.

Lowu umtshina ngumtshina osetshenziswa esibhedlela, usetshenziswa uma inhliziyo yomuntu ingasayshayi. Bawusebenzisa ukuba bayivuselele futhi.

Ibhokisi lamapilisi elimhlophe elibhalwe ngamabala amancane lapha emaceleni . Laselisiba leminye imibala ukuze lelo bhokisi likhanye. Lamapilisi akhona abekwe eceleni.

Kungumuthi othontiselwa emehlweni womuntu olamehlo awomileyo. Uyathontiselwa nje kancane ebesecwayiza amehlo aphinde awavale amehlo ukuze umuthi usebenze kakuhle.

Lawa ngamaphilisi aphezulu kwebhokisi lakhona, elibomvu, liphinde njalo libemhlophe. Labhalwa ngamabala amnyama. Lapho okubomvu khona kwasekubhalwa nganabala amhlophe.

Amaphilisi la aphezulu kwamabhokisi awo atshiyeneyo, elinye limhlophe liphinde libe bomvu lapha eceleni, laselibhalwa ngamabala amnyama, elinye liyi bhlu phezulu laselisiba mhlophe labhalwa ngamabala amnyama

Umuthi wamehlo, ibhokisi lakhona litshengisela ilihlo lapha eceleni laseliphinda labhalwa ngamabala aluhlaza njalo lamabala amnyama. Umuthi lo uyasetshenziswa ukuthontisela emehlweni.

Lawa ngamaphilisi egazi . Ayenza ukubana igazi linganqumi emzimbeni , ligijime kakuhle. Amaphilisi lawa ayanceda kakhulu.

Umntwana ulele embhedeni wesibhedlela uhlolwa ngudokotela wabantwana udokotela ugqoke impahla eziyibhulu uhlola inhliziyo yomntwana ukuba ayibone ukuthi itshaya kuhle.

Lesi yisibhedlela sabantwana. Umongikazi ulomntwana ofakwe lapho okumele abantwana balale khona abasanda kuzalwa. Umongikazi uyamhlola umtwana ukubana abone ukuthi ungumntwana olulemeyo yini.

Umntwana ongumfana ugqoke ijesi eyiblue elamabala amhlophe uhlezi esitulweni udlala lomuntu othwele ithoyi eyidada.

Umfanekiso lowo utshengisa umuthi wamehlo etshiyatshiyeneyo. Umuthi lowo welapha izilonda emehlweni. Uyawuthontisela nje kancane besewuvala amehlo.

Lapha kulomtshina owokukhangela ukuthi ibhiphi yomuntu imekanjani kubesokusiba lomunye umtshina okhangela ithempiletsha, lomunye umtshina njalo okhangela phakathi kwamehlo kubesokusiba lomunye umtshina owokuzwa ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya njani

Lowu ngumuthi oyenziwe ngecena igabha lakhona litshengisa icena eliluhlaza lona limhlophe laphinda labhalwa ngamabala aluhlaza.

Impuphu le eluhlaza tshoko iyasefwa isefelwa phakathi komganu ongani ngowe ngubhe umuthi lo ngowesintu usetshenziswa ukwelapha.

Lezi yizihlahla ezitshiyetshiyeneyo ngaphansi kwalezo zihlahla sekulokhula oseluhlumile ,le kukhanya kuthutsha izindlu zotshani.

Kule indawo bathengiswa imithi yesintu etshiyatshiyeneyo. Eminye isezigubhini, njalo eminye isanda kukhiwa injalo ingakafakwa ezigubhini. Kuthengisa umuntu oyindoda kanye lowesifazana